Atye ka neno dano aryo kun dano meno tye ma guruko cingi lakara acelu kun cing meno tye manen calo cing acel tye pa dako acel tye pa laco kun i cing gi meno tye nen calo guruko agit i ye kun nyuto ni jo man gitye magu aa i kanyome nyom maleng me ot lega.

Ineno ma mega atye ka neno nyanya ma dong gutegi kun kia ka pwonogi ki i poto Kun kiketogi i pot labolo ma gutwo ma ikene tye iye madongo ki matino ki dong ma gucek ki ma pe oceko Kun kigurogi ci kirubogi weng lakacelo.

Atye ka neno ot lega pa cilam kun tye ka nen calo ki dyeyo i wi lawote dyang kal pa gang lelga man tye ki pito iye lum ci i tyenge tye ki pito i ye ature ki yadi.

Atye ka neno i ot ma nen calo dukan kun i ot meno tye ma opong ki jami ma kiyubugi ki dirou me cing ma i kin janmi men tye iye tiku tye iye cal lobowa Uganda kun jami meni tye ma nen calo ki ketogi me acata

Atye ka neno nam madit kun dog nam meno tye nen kweyo kweyo dok i nam meno tye co ma gudongo lamal kun i cingi gumako rec gumako net me yuto rec kun nencalo gitye ka peyo net enoni ki i pii wek ginen rec ma gimako ki i dye nam meno.

Atye ka neno yat atura mo kun kic tye ka bino i atura meno madong uyarani woko kun kic meno bino ka yenyo gin acamane wek icwi i atura meno madong oyare woko.